Deɛdeɛnemɛ la ka pɔge bare o meŋa kyɛ ka dɔba nyɔge o nuuri a teɛ o a pɔge su la kparezeɛ a kyɛ eŋ kɔkɔlɛre k,o e pelaa ka o la pɔgeba mine meŋ are la puoriŋ a kyɛ kaara kaŋ vɔgle la zupili.

Lɔɛ kãã koɔroo zie la ka lɔɛ yaga are a lɔre kaŋ waa la zeɛ kyɛ ka kaŋ e pelaa gaalori meŋ biŋ l,a teŋɛ e zeɛ dɔɔnyaŋaa are kɔge la a mansiŋ kaŋ a seɛ kurigbɛŋmaara.

Kaaya yaga la yagle ka noba are kɔg a dɔɔ kaŋa seɛ la kure sɔglaa a kyɛ mare woɔ a are kɔge a kaayaa mine ka pɔge kaŋa meŋ vaare lambarika a kyɛnɛ kaŋa meŋ yɛre la a woɔ a seɛ kure sɔglaa kyɛ eŋ nɔɔtesɔglɔ.

Zumaaloo die poɔ la ka pɔgeba bayi zeŋ kaŋ vaare la lambarika kaŋ seɛ la monkuri k,o e doɔre ba zeŋ la dakogi zu dɔɔ meŋ zeŋ l,a be a zumaale kalendare meŋ bebe yagle ane kyããne ayi.

Lɔɛ kãã koɔroo zie la ka dɔba ne pɔgeba are ka ba gaalore tɔŋ tutaa dɔba mine meŋ taa la motore a tɔŋ ka lɔɛ meŋ are a be.

Sori poɔ la ka vūū dire ka noba mine are kaara kyɛ ka ba mine meŋ kyɛnɛ ka ba mine zoro pɔge kaŋ vɔgle la sapigi a kyɛ pɛgle kɔlee motori meŋ be l,a be a moto kaŋ e la pelaa.

Dͻͻ la vuuni a kyԑ nyͻge sola panaal a taa. Bateԑ yaga meŋ kͻge la a sola panԑl. dͻͻ bayi meŋ te are la tͻͻre zaa. Kaŋ seԑ la kuri gbԑ ŋmaara kyԑ ka kaŋ su kpare zeԑ. Dakogi meŋ biŋ la die dendͻnoͻreŋ kaŋ.

Yɛre mene la arẽ ba pouroo zie nimitoore ka lɔɛ ata beng ka nuba mene arẽ kɔgi a lɔɛ bamenne su la kaaya peɛle kaba mene vɔgli zupili ka neɛ kanga arẽ a direɛ foto.

Saliŋ bog koɔ poɔ la ka dɔba mine bebe a be a pɛgrɛ salma bamine meŋ bayi are la pɛŋ zu a kyɛ ka kaŋ pɛgle kataweɛ a kyaare ba bayi a dɔba naŋ ne a koɔ poɔ mine leŋ la pɛŋzeere ba zu.

Bidɔɔbilee la ŋmeɛrɛ bɔle zie gbiŋgbilaa poɔ ba mine eŋ la nɔɔteɛ kyɛ ba mine ba eŋ a bɔle e la pilaa kyɛ legre sɔglaa noɔre meŋ be la a puoriŋ.

Biiri la tagra taa ba ti la taa seereŋ ba mine are la gɔɔ ka ba mine are doloŋ kyɛ k,a wedenemɛ teɛŋ ba nuuri a lere taa a tagra taa a biiri mine meŋ arɛɛ la kaara a ba na naŋ tagra a taa.

Dɔba bayɔpoĩ su la ba tontoŋkaayare, ka ba mine vɔgele kpool ka a e bondoɔr. Ka ba ar kyɛnse zu ka ba mine zeŋ solapanɛl a tona a toma. Ba mine dɔɔɛ la kyɛ ka ba mine ar. Dɛre meŋ tiile la a be, kyɛ kaŋa vuunee la a derɛ bon.

Koɔ poɔ la ka gboe yaga bebe a gbori kaŋ e la zeɛ kyɛ k,a mine e peɛle neɛ meŋ are kɔge la be a gboe naŋ be kyɛ ka teere meŋ are tutaa te gaa.

Noba banuu la are kɔŋ taa ka kaŋa teɛ o seɛ bata waa la polisire su ba kaaya sɔglɔ ba mine eŋ la nimikyaane ka e sɔglɔ lɔɛ meŋ are la a be a lɔɛ mine e la sɔglɔ kyɛ ka kaŋ e zeɛ.

Zie la ka ba maala ne daare ka dɔba pɔgeba ane biiri are kɔge kaara ba mine meŋ te are la tɔɔre zaa katawekpoŋ kaŋ poɔ a kyɛ kaara nasaalaa kaŋa gaane la o gbɛre a na kyɛŋ.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

Mui ne bɛŋɛ la ka zeɛre dɔgle a zu ane taaleɛ ane vaare, a de ne gyɛnlee ane gyɛlɛ, a de ne pelantee a biŋ laa poɔ. 13403

Pogeba bayi ane doɔ boyeni sɛle la fulaware. Kanga zaa mang sɛe la kur gbɛwuogre. A poge kanga eŋ la norter sɔglɔ. Kyɛ ba bata zaa su la kpar na yeni vaare.

Noba la kyɛnɛ tutaa ba mine vɔgle la sapige bibile kaŋ vɔgle sapige meŋ be la ba puoriŋ a kyɛnɛ ba mine mare la woore kyɛ kaŋ tagra la wokpoŋ.

Biiri ba naare la gaa baa a na te ɔŋ kõɔ. Ba taa bootiri ɔnna ne a kõɔ. Kaŋ seɛ la wagyɛ a dɔɔ, kyɛ vɔgle sapigi. Kaŋ su la kparoo koo e doɔr.

Pɔgba banuu arẽ la moɔ pou a nyuge taa nuuri a kye su buma ka a yi taa ba yere la buma ba kɔkɔri a kye le ba seɛreẽn sola panel bɛ la ba sugu a dɔgli kuru zu.

Moɔ poɔ la ka dɔɔ ane poɔ ane biiri yɛre pɛn beŋ teŋɛ moɔ poɔ a kyɛ biŋ baage ne filaaware a kyɛ ziŋ a pɛn ba naŋ yɛre biŋ zu.

Namine ne ba kpaŋbie la ziŋ ka kataweɛ kyaare ba bamine vaare la pɛmpeɛle ka legre sɔglɔ kaa naa de o gbɛɛ pare bon zu.

Dɔba mine zɔŋ la wie sobiri zu ka a wie tu taa a dɔba naŋ zɔŋ a wie su la dagakpare ka kaŋ zaa maŋ vɔgle zupili lɔɛ meŋ are la a sori noɔre ka motori ne saakeɛ meŋ bebe.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la are kɔge taa. Ba su la toma bonsuurii a toore ba nuuri ane nutooraa naŋ e sɔgelɔ. Baa zaaŋ vɔgele la kpogli, kyɛ ba mine kpogli e la zeere ka ba mine kpogli e peɛle, kaa dɔɔ kaŋa are you o noɔre.